matsayoyi da aka fi amfani dasu wajen shayar da jariri da nono shayar da jairiri da nono yana da matukar mahimmanci ga lafiyan jairiri da uwa amma yana da kyau uwa ta san yadda zata zauna ko kwanta domin jariri ya samu shan nono cikin sauki kuma uwa ta kasance cikin koshin koshi um cikin kwanciyar hankali ko koshin lafiya akwai wasu mahimman akwai wasu mahimman matsayi da akafi amfani dasu wajen shayar da jariri da nono daga ciki akwai matsayin zaune matsayin zaune shine wannan shine mafi shahara uwa zata zauna da kyau ta tallafa ta tallafa kan jariri da da gwuiwar hannunta yayin da cikinsa ke ke fuskantar cikinta wannan matsayi na bar na ba jariri dama damar shan nono cikin sauki kuma yana ba uwa damar kallon jaririn matsayi na biyu matsayin kwance ana amfani da wannan lokacin da uwa ke gajiya ko kuma da daddare uwa da da jariri zasu kwanta a gefe daya suna fuskantan juna wannan na wannan na amfani musamman ga ga sabbin haihuwa ko lokacin da uwa ke bukatar hutu matsayi na uku gaba da gaba yayi yayi um yayi kama yayi kama da na farko yayi yauwa yayi kama da na farko kamar yadda nace a farko amma uwa zata rike jariri da hannu da ke um kishi da hannu da ke kishiyar nonon da takeso ta bashi wannan yana taimakawa yana taimakawa wajen gyaran yana taimakawa wajen gyara yadda jariri ke kama nono musamman ga sab bin hai daga sabbin haihuwa ko ince ga sabbin uwa matsayi na hudu madaidaici madaidaici a wannan matsayi uwa zata rike jariri kamar kwallo a gefe na na jikinta tana amfani da hannunta wajen tallafa bayansa da kan sa wannan yana da amfani musamman ga uwa da tayi tiyata da tai tiyata ko ince da aka mata tiyata ko uwa da jariri da ke da karamin girma

agajin gaggawa lokacin na fari na asma asma cuta ce da ke shafar hanyoyin numfashi tana hana iska shiga da fita yadda ya kamata lokacin da mutum ke fama da harin asma hanyoyin numfashin sa su kan matse su kumbura kuma su cika da majina wannan na iya haifar da wahalar numfashi tari da kuma jin karacin iska agajin gaggawa yana da matukar mahimmanci domin ceton rai ga alamomin harin asma nan zan bada kamar haka numfashi da kyar musamman da sauri ko cikin hayaniya jin karancin iska ko ko ma koma ka kasa yin numfashi gaba daya tari mai tsanani jin nauyi jin nauyi a kirji ko ci ko ciwon kirji fargaba ko rudewa baki ko baki ko farci suna chanxa launi xuwa shudi matakan da zaa bi agaji a wajen agajin gaggawa kamar haka na daya ka kwantar da hankalinka da wanda ke fama da ka kwantar da hankali ga wand ake fama da wani ke fama da farji harin asma kada a bari ya shiga damuwa ko farga ko fargaba domin hakan na domin hakan na na tsananta matsala zaunar da mutum cikin matsayi mai sauki kada ka kwantar dashi mafi suaki shine yana shine ya zauna da bayan sa a um a jingine a jingine da wani abu ya zauna da bayansa a jingineshi da wani abu yana daure yana yana daure kafar yana daure kaf yana dauraye kafafunsa a kasa sannnan taimaka sannan taimaka masa amma da in inhaler ka taimaka masa da inhaler dinsa yawanci masu asma suna da nau da na'ura mai mai fesa magani??? salbo tamal tabbatar???

matakan kariya rigakafi wayar da kai da tantancewar da tantance jini da kayan jini akwai hanyoyi da dama da ake bi don rage yaduwar cututtuka musamman ma wadanda ke da ke yaduwa ta [um[ ta ta jini ko ta hanyar kamuwa da cututtuka irinsu cuta ke karya garkuwan jiki hepatatis da sauransu wasu daga cikin manyan hanyoyi kariya sune rigakafi wayar da kai da kuma tantance ji um tantance tantance jini da kayan jini rigakafi rigakafi wata wata hanya ce da ake da ake amfani da ita don karfafa don karfafa garkuwan jikin mutum domin kada ya kamu da da wata cuta ana bada rigakafin cututtuka kamar hepatitis ga yara da manya domin karesu daga kamuwa da cutar idan muta idan mutane da dama sun sama rigakafi hakan yana rage yaduwar cuta a cikin al'umma gaba daya wayar da kai wayar da kai abu ne mai matukar mahimmanci wajen um um wajen hana yaduwar cututtuka ana bukatar mutane su su san hanyoyi da cututtuka ke yaduwa da kuma hanyoyin kariya misali ya um ya kamata muta mutane su fahimci cewa amfani da allurai allurai marasa tsabta jima'i ba tare da kariya ba da shan jini maras maras marasa tsabta na iya had haddasa kamuwa da cututtuka wayar da kai na iya kasancewa ta hanyar ta hanyar tallafi ta hanayr tallace tallace a rediyo telabijin makarantu asibitoci ko ko ko ta ru ko ta ko ta ko taru ko taruka na musamman tantance jini da kayan jini daya daga cikin hanyoyin da cututtuka ke ke yaduwa shine ta hanyar shan jini ko kayan jini akai aka sa da aka samu daga mutum mai dauke da cuta saboda haka yana matuka mahim yana da matukar mahimmanci a rike a rika tantance jini ko a gwada duk wani jini ko kayan jini kafin a ba kafin a ba wani mara lafiya wannan yana taimakawa wajen dakile yaduwar cututtuka irinsu cuta me karya garkuwan jiki da kuma hepatitis

jagorar farfadowa farfadowa bayan haihuwa a mako na daya farfadowa bayan haihuwa yana da matukar mahimmanci da lafiyan uwa da jariri a mako na farko bayan hai a mako na farko bayan haihuwa jikin mace yana chanzawa sosai domin koma wa daidai bayan hai bayan wahalar haihuwa ga wasu bayanai da shawarwari na musamman da zasu taimakawa uwa a wannan lokacin hutu da na hutu da natsuwa uwa na bukatar samun hutu me kyau jiki ya gaji da wahalar haihuwa don haka yana don haka yana bukatar lokaci don murmushe don murmurewa yin bacci lokacin da jariri ke barci yana taimakawa sosai kada a cika aikin gida ko wahala a wannan lokaci shan ruwa da abinci mai gina jiki shan ruwa me yawa yana taimakawa wajen dawo da jiki da kuma yawan nono hakanan cin abinci me gina jiki kamar kayan marmari kayan lambu hatsi hatsi da nama zai taimakawa zai taimaka wajen kara kuzari da lafiya da lafiyar uwa da jariri kula da nono da shan nonon jariri yini yin nono yana taimakawa wajen ma wajen matsar jinin jiki da kuma rage zubar jini yana yana kuma taimakawa um kuma yana taimakawa uwa da jariri wajen kara kusanci da samun kariya daga cututtuka gyaran farji gyaran farji da kula da rauni idan anyi idan an yi tsagi idan anyi tsagi ko anyi dinki ya kam ya kamata a kula sosai da wurin don hana kamuwa da kamuwa da cututtuka a wanke da ruwa me tsabta da sabulu me laushi sannan a dinga sannan a dinga jin jiki sannan a dinga chanza sannan a dunga chanza gyale da ake sa wa sau daya da ake sawa sau da yawa a rana zubar jini zubar jini bayan haihuwa abu ne abune na al'ada yana iya fara yana iya fara yana iya fara yana iya fara kamar jinin al'ada me yawa sannan daga baya yana rage raguwa idan jinin yayi yayi yawa sosai ko ya ko yana ko yana dauke da wuri yana daukewa da wuri ya dace a tuntubi likita taimakon iya taimakon iyali da masu kula iyali ko abokai su taimaka wajen kula da jariri da da gida domin uwa ta samu hutu da natsuwa wannan lokaci ne na musamman da ake yake bukatar kulawa da fahimta

kula da soyayya da zumunci a cikin aure aure wata alaka ce mai tsab mai me tsarki da tsabta tsakanin mace da namiji wad wadda take bukatar kula wa da fahimta da fahimta domin ta ta dore cikin kwanciyar hankali daya daga cikin muhimman muhimman abubuwan dake sa aure ya zama me daurewa shine kulawa da zumunci da soyayya a tsakaninsu wato kulawa da zumunci a aure yana nufin yadda ma'aurata ke kara kusantar juna ta hanyar nuna soyayya kulawa fahimta da su da sadarwa mai inganci wannan yana nufin ba ko ba kawai jima'i ba har da zamantakewa sab ta kowani fanni kamar tattaunawa cikin natsuwa taimo taimakon juna karbar kuskure da kuma samun lokaci na musamman da ake ciyar da ake ciyarwa tare wani babban wani babban abu da ke taimakawa wajen samun wannan zumuncin shine sadarwa me kyau ma'aurata su dinga magana da juna cikin gaskiya da kwanciyar hankali idan wani wani yana da damuwa ko ko bacin rai ya kamata ya fadi ya fada cikin salo me sauki da fahimta batare da zagi ko ba cin rai ba lokaci lokaci lokaci tare ma lokaci tare ma yana da matukar mahimmanci a cikin rayuwar yau da kullum da akeyi yawan aiki da gajiya yana da kyau ma'aurata su ware lokaci domin su kasance tare ko da koda kuwa wai ko da kuwa na yan mintuna ne wannan na iya na iya kasancewa kamar cin abinci tare kallan fim ko tattaunawa da dariya jima'i kuma kuma wani wani sashe ne mai sashi ne mai mai mahim muhimmanci na zumunci ya kamata ma'aurata su fahimci bukatun juna su girmama juna su kuma karfafa soyayya ta wannan hanya yin hakan cikin soyayya da da ladabi yana karfafa dangan taka kuma yana hana shigowar ma matsaloli girmamawa da yawan yabon junan junansu da yawan yabon junansu ma na iya junansu yi junansu su suma suna kara kusanci idan ma'aurata suna suna yabawa da godiya akan kokarin juna hakan yana kara kai kaimi da soyayya haka kuma kabar juna haka kuma haka kuma karban juna da aibi da kuma neman da kuma neman gafarar idan anyi kuskure yana kara dankon zumunci a karshe kulawa da soyayya a aure ba abu ba abune da yake faruwa da kansa ba yana bukatar?? sad yana bukatar sadaukarwa da kokari daga bangarori biyu idan ma'aurata zasu dage wajen gina zumunci me karfi aure zai kasance gidan farin ciki da kwanciyar hankali

gudanar da asma me tsanani da gaggawa gabatarwa asm acuta ce da dake shafar hanyoyi shakar iska inda hanyoyin inda hanyoyin iska ke matsewa su kumbura su fitar da da mar majina sosai wanda ke hiafar da wahalan numfashi idan asma tayi tsaka tsanani da gaggawa tana bukatar kulawa da gaggawa domin ceto ceton rai alamomin asma me tsanani da gaggawa wahalan numfashi na biyu jin k jin karancin iska ko kamar ko kamar ba bazaa iya shakar iska ba na uku yawan tari musamman da daddare na hudu jin zafi a kirji ko ko ko ko ko matsa na biyar saurin bugun zuciya na shida jin gajiya sosai ko ka kasa magana na bakwai launin lebe ko yatsa yana iya yin shudi gudanar da mara gunadar da mar gudanar da mara lafiya idan mutum ya ya fuskanci irin wannan yanayi yana da mahimmanci akaishi asibiti cikin gaggawa ga ma ga mata ga matkai da da aek bi kula da mara lafiya a asibiti ana fara ana fara ba ana fara wa da ana farawa da sa mai abun sha kan iska domin kara iska ajiki a jikin mutum ana amfani da ana amfani da inhaler domin bude hanyoyin iska hanyoyin shakar iska ana iya kara ana iya kara ana ana iya anaa idan cuta idan ciwon ya chigaba da idan ciwon ya chigaba ba tare da sauki ba ana iya amfani da magungunan magunguna kamar kamar sulphati kulawa da kulawa nan kulawa na musamman ana saka mara lafiya a dakin kulawa ta musamman idan yana cikin hatsarin mututwa a wasu lokuta ana iya amfani da inji taimak taimakon numfashi idan mara lafiyar bai bai iya numfashi da kansa ba bayan jiki ya ya farfado ana ana korar ana korar da ma ana korar da mara koyar da mara lafiya yadda zai rika amfani da inhaler daidai

Mahimmancin tattaunawa cikin buɗewa a dangantaka tattaunawa cikin buɗewa na da mattuƙar muhimmanci a kowace a kowace irin dangantaka ko dai tsakanin ma aurata, abokai, 'yan uwa ko kuma abokan aiki wannan hanya ce da ke taimakawa um da ke taimakawa mutane su fahimci juna su gina amana kuma su warware matsaloli cikin sauƙi idan mutane suna magana da juna ba tare da ɓoye...ba tare da ɓoye gaskiya ba ya na sa su fi fahimtar halin da kowanne ya ke ciki misali idan mijin, idan mijin da matarsa suna iya bayyana yadda suke ji game da wani abu toh hakan yana rage fargaba, kuma yana hana rikice rikice rikice rikice da na zargi marar tushi yana taimaka, yana taimaka musu su fahimci juna sosai su kuma gina dangantaka mai ƙarfi um da dogara da dogaro da juna tattaunawa cikin buɗewa na kuma taimakawa wajen magance magance matsaloli kapin su zama babbar matsala idan mutum yana iya bayyana damuwarsa cikin girmamawa da fahimta hakan na...hakan yana sa wanda yake magana da shi ya ji ana daraja ra'ayin sa kuma yana um yana ƙarpapa zuciyarsa don maida don maida martani cikin mutunci wannan na rage yawan fada... paɗa ko rashin jituwa a cikin dangantaka haka kuma yin magana da gaskiya da nuna gaskiya na gina amana tsakanin mutane amana da...amana na da daga cikin ginshiƙen ginshiƙen da ke sa dangantaka ta ɗore idan mutum ya san cewa zai iya gaya muku komai ba tare da tsoro ba toh zai fi jin daɗin kasancewa da ku wannan na ƙara donƙon zumunci da soyayya tattaunawa cikin buɗewa na buƙatar sauraro mai kyau wato ba kawai magana kake ba a ƙarshe, dangantaka mai kyau ba tare da siriri ba tare da sirri ba ba tare da sirri da ɓoye ɓoyen magana ba yana da kyau a dinga buɗe zuciya a bayyana abinda ke damu...da ke damuwa ko abinda ke... da ake so cikin ladabi da girmamawa, wannan shi ne sirrin da ke sa dangantaka ta ɗore cikin kwanciyar hankali da soyayya mai ƙarfi.

Mattakan kariyar kai da kai a lokacin tillacewa saboda cutar da ke yaɗuwa killace kai a gida na daga cikin matakan kariya da aka fi ampani da su don daƙilla yaɗuwar cututtuka masu saurin yaɗuwa musamman irin su covid nineteen wannan yana nufin mutum yana zama a gida ko wuri guda na tsawon wani lokaci ba tare da cuɗanya da wasu ba a nan zamu...a nan zamu bayyana wasu muhimman... matakai na kariya yayin da mutum ke killace kansa um mataki na parko shi ne, zamowa cikin wani wuri na musamman mutum yana zama a ɗaki ɗaya da ba'a shiga da fita dayawa...dayawa ba idan akwai yuwar samun ban ɗaki da wuri na waka na musamman zai fi kyau, idan kuma ba haka ba a tabbatar da tsaptacewa, da tsaftace ban ɗaki bayan amfani da shi na biyu, sanya tuffafin kariya, idan dole ne mutum ya fita daga ɗakin sa ko ya kusanci wani, sai ya sanya takunkumin puska da safar hannu, hakan nan ya riƙa gujewa taɓawa um taɓawar fuska hanci ko baki da hannayen da aka da hannayen da ba'a wanke ba saptace hannu riƙa wanke hannu da sabulu da ruwa ko ampani da sinadirin kashe cututtuka a kula a kalla a kalla na tsawon daƙiƙa ashirin, a yi hakan bayan tari a ƙalla na tsawon daƙiƙa ashirin, a dinga yin haka attishawa, ampani da bayan gida kafin cin abinci ko bayan taɓa wani abu da wasu ke ampani da shi na huɗu nisantar chuɗanya da wasu, a kiyaye nisan mita biyu tsakanin ka da wasu idan za'a haɗu da su ko da a gida ne, kada a yi ampani da kayan abinci um kofuna, cokali ko barguna tare da wasu ampani da abubuwan tsapta na kayan, na kayan kaɗai tsafta na kan ka kaɗai kada ka, kada a raba abu kamar broshi, tawul, wayar hannu ko komputa da wasu idan akwai buƙatan hakan a tabbatar da tsaftace su sosai kapin wani ampani killace kai, yana buƙatar haƙuri da biyayya yin hakan yana taimakawa wajen kare kai da wasu daga kamuwa da cuta.

Haɗarin kamuwa da cututtukan jima'i na nufin yin ampani da baki wajen bauta wassa na jiki da ke da nasaba da sha'awar jima'i maza ko mata wannan na iya kasancewa ko dai mutum ya na yi wa wani ko kuma ana yi masa duk da yake mutane da dama na ganin na ganin jima'i bai da haɗari kamar jima'i na gaba...na gaba da gaba ko na baya. Gaskiyar magana ita ce jima'a...jima'a yana da haɗarin sa musamman idan ba'a ɗauki matakan kariya yin shi ba tare da kariya ba na iya sa mutum ya kamu da wasu daga cututtuka da ake da ake kira...da ake iya ɗauka ta hanyar jima'i wannan cututtuka sun haɗa da sanƙarau, ana iya kamuwa da wannan cuta ta hanyar ta hanyar yin, ta hanyar saduwa, musamman idan ɗayan ku yana da cutar a cikin maza a cikin mazakuta parji dubura um koma maƙogaro na biyu, wannan cuta ma tana iya yaɗuwa ta hanyar jima'i, kuma yawanci ba ta da alamomi sai idan cutar ta para girma sosai na uku, wannan cutar wannan cuta mai hatsari na iya bayyana a matsayin ƙaramin kai a matsayin ƙaramin ƙaiƙai ko rauni a baki ko gaɓoɓin jiki a nan ana iya kamuwa da ita ta hanyan yin jima'i idan aka taɓa wurin da ya kan don kare kai daga waɗannan cututtuka yana da muhimman ci a yi ampani da kariya irin su irin su irin su korolon roba yayin da ake yin jima'i, hakan kuma... haka kuma kasancewa da tsayayyen abokin jima'i guda ɗaya, da yin gwaje gwaje lokaci zai taimaka wajen rage haɗarori kamar su wajen rage haɗarorin kamuwa da cututtuka.

Shawarwari da matakan kariya don tsaptace don tsaptar jima'i da kare kanka da kare kansa daga kamuwar um cuta kariya daga kamuwa da cututtuka da ake iya kamuwa da su ta hanyan jima'i kamar su cuta mai karya garkuwan jiki da sauransu yana da mutuƙar muhimmanci musamman ga matasa da duk wanda ke da hulɗar jima'i ga wasu shawarwari da ga wasu shawarwari da matakan kariya don tabbatar da tsafta da lafiyar jiki yin ampani da kwararrun roba kwararar roba yana da, yana ɗaya daga cikin hanyoyi da suka fi sauƙi da tasiri wajen kare kamuwa da da cututtuka, idan an yi ampani da shi dai dai yana rage haɗarin kamuwa da yawancin cututtuka da ake iya ɗauka ta hanyar jima'i a tabbatar da cewa an duba kwanar shekarar kwanar shekarar karewa kapin ampani da kwararrun roba kuma a tabbatar da cewa um a tabbatar da cewa ba ya da rauni gujewan yin jima'i da mutane da yawa yawan saura, yawan sauya abokan jima'i yana ƙara yawan damar kamuwa da cututtuka yayin jima'i yin hulɗar jima'i da mutum ɗaya wanda ku biyu ku biyun kun gwada lapiyar jikin ku zai pi taimakawa ko wajen rage wannan haɗari yin gwajin lapiya a kai a kan yingwaji gwajin cututtuka yayin jima'i na ɗapbaga lapiyar ka da lapiyar abokin zaman ka a ƙalla so ɗaya ko biyu a shekara, musamman idan yana da abokan hulɗan jima'i da dama tattaunawa da abokan...abokin jima'i kafin yin jima'i da wani yana da kyau ku tattauna game da lafiyar juna da kuma da kuma ko kun taɓa yin gwaji ko kuwa wannan yana taimakawa wajen gina amincewa da kariya daga cuta kariya daga cutan...daga samun cututtuka yayin yin jima'i na buƙatar ilimi lura, da bin hanyoyin kariya da suka dace yana da kyau mutum ya ɗaki matakin kare kansa da kuma wanda yake hulɗa da shi domin samun lafiyar jiki da zuciya mai kwanciyar hankali.

Bayani akan cutar tarin puka tarin puka wanda ake kira da tarin puka wata cuta ce mai yaɗuwa da ke kama numpashin...numpashi musamman hunhu cutar tarin puka tana faruwa ne sakamakon ƙwayar cutar da ake kira yana yaɗuwa daga mutum zuwa mutum ta hanyan iska, musamman idan mai ɗauke da cutan yayi tari ko attishawa yadda tarin fuka ke yaɗuwa idan mutum mai ɗauke da tarin fuka a hunhu yayi tari ko attishawa yana fitar da ƙwayoyin cuta cikin iska idan wani mutum ya shaƙi wannan iska yana iya kamuwa da cutar amma ba kowa ne da ya shaƙi da cutar zai kamu da da tarin ba, wannan na faruwa ne idan garkuwar jiki ta kasa kare mutum, alamomin cutar tarin puka na ɗaya, tari dake wuce makonni biyu, musamman idan tana fitar da jini zazzaɓi mai zazzaɓi mai ɗorewa, kasala da rashin kuzari, rage nauyi ba tare da wata um bayyananniyar dalilai ba jin ciwo a ƙirji ko wahalar numpashi yawan zupa dadaddare yadda ake gwada yadda ake gwada da gano tarin puka, cutar tarin puka tana da hanyar gano ta ta musamman likitoci kan buƙaci mutum ya kawo miyau domin a gwada a duba idan kwayar cutar na ciki, hakan nan ana iya ampani da hoton na ƙirji domin duba hunhu, maganin tarin puka cutar tarin puka tana da magani, ana ampani da wasu um da wasu nau'ikan magunguna na musamman, waɗanda ake sha tsawon wata shida zuwa tara yana da mutuƙar muhimmanci mutum ya bi ya bi ka'idar shan magani yadda likita ya tsara masa domin maganin tarin puka yana buƙatar haƙuri da tsawar lokaci kafin a warke gabaɗaya tarin puka cuta ce...cuta ce mai tsanani amma ana iya warkewa daga gare daga gareta idan aka gano da wuri kuma aka sha magani yadda ya kamata ilimantar da jama'a da tabbatar da gwaje gwaje na yau da kullum zai taimaka wajen daƙilla yaɗuwar wannan cutar.

Ga bayanin yadda za'a hana yaɗuwar cutan fuka da yadda za'a kare kai daga kamuwa da ita yadda za'a hana yaɗuwar tarin fuka da kare kanka daga kamuwa da cutar tarin fuka cuta ce da kwayar cutar ke haddasawa cuta ce da ke yaɗuwa ta iska musamman idan mai ɗauke da ita ya yi tari attishawa ko kuma ya fitar da miyau ta iska ga wasu hanyoyi da za'a iya bi domin hana yaɗuwar ta da kuma kare kanka daga kumuwa da ita hanya na farko shi ne gu je wa zama kusa da masu cutar idan an tabbatar da mutum yana da tarin tarin puka, yana da muhimmanci kada a yi masa kusanci ba tare da kariya ba a guje ampani da kayan abinci ko abin sha tare da shi amfani da takunkumin fuska mai ɗauke da cutar ya kamata kullum ya rike ya riƙa sanya takunkumin puska domin rage yaɗuwar ƙwayoyin...ƙwayar cutan ga sauran jama'a musamman a wuri mai cunkosu na uku, buɗe tagogi da samar da iska mai kyau yana da kyau a buɗe tagogi da ƙofofi don shigar iska mai tsafta wannan yana taimakawa wajen fitar da ƙwayar cutan daga ɗakin neman magani da wuri, na huɗu idan mutum ya fara ganin alamomin tarin puka kamar tari mai tsawo fiye da makonni biyu, zazzaɓi, rasa nauyi da jin gajiya, yana da muhimmanci ya garzaya asibiti domin a duba lafiyarsa ilimantar da jama'a yana da matuƙar mahimmanci a wayar da kan jama'a game da hanyoyin yaɗuwar cutan da yadda zasu kare kan su, yin hakan zai rage yaɗuwar cutan a cikin al'umma tarin puka cuta ce mai yaɗuwa amma tana iya warkewa idan aka gano da wuri kuma aka ɗauki matakan kariya kowa na rawar da zai taka wajen hana yaɗuwar ta hanyar tsafta, bin shawarwarin likitoci da kuma kulawa da juna a cikin al'umma.

alamomin rauni raunin addini raunin addini wani yanayi ne da dake faruwa ga mutum bayan ya fuskanci tsananin matsi tsoro ko cin zarafi a cikin a cikin tsarin addini ko ƙungiyar addini wannan rauni wannan rauni na iya ka na iya shafar na iya shafar ƙwaƙwalwa tunani halayya dakuma dangantakar mutum da ƙasa. dangantakar mutum dakansa da sauran mutane ga wasu daga cikin alamomin dake bayyana dake bayyana idan mutum yana fama da irin wannan rauni na ɗaya tsoro ko damuwa da addini mutum najin tsoro ko damuwa idan yaji ana maganar addini ko ko kuma yaga wasu abubuwa dake da alaƙa da addinin sa na bayyana dake da alaƙa da addinin sa na bayyana ko dakeda alaƙa da addinin sa ya da addinin sa na baya na biyu ciwon rai ciwon rai da damuwa mutane da dama da suka sha da suka sha wahala a cikin ƙungiyoyin addini na iya fuskantar ciwon rai ba baƙin ciki da damuwa mai tsanani jin kamar basuda jin kamar basuda kima ana yawan koyar da mutane a wasu al'ummomi a wasu al'ummomin addini cewa za cewa suma sumasu masu zunubi ne ko ba ko basu da daraja idan basubi ƙa'idojin addinin ba wannan na iya rage wannan na iya rage musu ƙwarin gwiwa da darajar kan da darajar kansu na huɗu jin tsoron hukuncin wasu mutane na wasu mutane na jin tsananin tsoro cewa zasu shiga wuta ko su ko suyi mugun ƙarshe saboda saboda sun sunbar addini ko sun tambayi wasu koyarwa wannan rauni ba'a wannan rauni ba'a ganin sa da ido amma yana shafar rayuwar mutum sosai yana da mahimmanci a samu taimako daga ƙwararrun da ƙwararrun masu fannin ilimi ƙwaƙwalwa musamman waɗanda ke fahimtar irin tasirin da addini zai iya yi ga wan ga zai iyayi ga tunani ga tunanin ɗan adam idan kana jin waɗannan alamomi kasan cewa kai da kai kai ba kai kaɗai bane kuma taimako yana yana nankuma taimako yana nan

tarin matsaloli dake hana amfani da kulawar lafiya ga mata masu juna biyu a najeriya kulawar lafiya ga mata masu juna biyu tana da matuƙar mahimmanci wajen tabbatar da lafiyar uwa da jariri saidai a najeriya akwai tarin matsaloli dake hana mata amfani da wannan kulawa yadda ya kamaa ga bayanin wasu daga cikin manyan matsaloli dake haddasa haka na ɗaya rashin ilimi da sanin mahimmancin da sanin mahimmancin da sanin mahimmancin kula da lafiyar ga mata masu juna biyu wasu mata basu da da isashen ilimi game da muhimmancin zuwa asibiti domin duba lafiyar su yayin da suke ɗauke da juna biyu wasu suna ganin cewa idan basu basu idan basu da ciwo babu buƙatar suje duba kansu. Na biyu talauci da matsalolin kuɗi yawanci yawan talauci a najeriya yana hana mata mata damar biyan kuɗi zuwa asibiti ko sayan magunguna kama hakan kuma wasu basu da kuɗin wasu basuda kuɗin surfi zuwa cibiyoyin lafiya. Na uku nisan cibiyoyin lafiya a wasu yankuna musamman a wasu yankunan musamman ƙarara cibiyoyin lafiya suna nesa sosai daga inda mutane ke zaune. hakan yana yana sa wasu mata kasa samun kasa samun dama kasa samun damar damar zuwa don duba don duba lafiyar lafiyar su akai-akai na huɗu al'ada da imani na na na gargajiya wasu al'ada da imani na gargajiya suna hana mata zuwa asibiti wasu suna ganin likita bash bashi da wasu suna ganin likita wasu suna ganin likita da bashi da tasiri fiye da wasu suna ganin likita bashida tasiri fiye da mai ma mai maganin gargajiya ko ko limamai don shawo kan waɗannan matsaloli akwai bukatar gwamnati ta akwai buƙatar gwamnati da huku da hu da huku akwai buƙatar gwamnati da ƙungiyoyin lafiya su faɗa su faɗakar da al'umma su inganta cibiyoyin lafiya a ka su inganta cibiyoyin lafiya a ƙarar a ƙar a su inganta cibiyoyin lafiya a karkara ko ince ƙauyika su sauƙaƙa su sauƙaƙa kudin magani dasu in magani da su inganta tsaro da wayar da kai dakan maza da mata gameda game da mahimmancin duba game da mahimmancin game da mahimmancin kula da lafiya mata masu juna biyu

ƙa'idodin magunguna ga lafiyar ɗan adam magunguna ga lafiyar ɗan adam na daga cikin mahimman abubuwa da suka da suka kawo sauyi mai girma a fannin kiwon lafiya na duniya waɗannan magunguna suna taimakawa wajen wajen yaƙar cututtuka da ƙwayoyin cuta dake haddasa matsaloli iri-rir a jikin ɗan adam daga ɗaya daga cikin manyan fa'idar fa'idar lafiyar ɗan adam itace kare kare rayuka a da kare rayuka a da kafin a gano kafin a gano yadda za'a kare lafiyar ɗan adam cututtuka kaman tarin fuka sankarau ciwon huhu da da ciwon ciki suna kashe mutane da dama amma yanzu da zarar an gane irin cu irin cuta da mutum ke ɗauke da ita za'a iya amfani da za'a iya amfani da yadda za'a ka za'a iya amfani da da abunda ya dace domin warkar dashi cikin sau cikin lokacin haka kuma lafiya ɗan adam suna taimakawa wajen rage ra wajen wajen rage yaɗuwar cututtuka a cikin al'umma. misali idan mutum ya kamu da wata cuta da wata cutar dake da saurin yaɗuwa kamar cutar numfashi mai tsanani amma da amma da mai tsanani za'a iya rage yaɗuwar shi ya dace na ya dace na iya hana yaɗuwar cutar zuwa ga wasu baya bayaga haka lafiyar ɗan adam nada matukar muhimmanci a lokacin da akeyin aiki ko tiyata. yawancin yawancin tiyata kamar dashe ƙoda dashen zuciya ko tiyatar haihuwa na buƙatar a bada na buƙatar kare mara lafiya daga kamuwa da cuta bayan bayan aikin tiyata a ƙarshe yadda za'a kula da lafiyar ɗan adam na da matukar amfani wajen kare lafiyar ɗan adam da taimakawa wajen wayar da cututtuka da rage mace mace amma yana da muhimmanci ayi amfani dasu bisa sha'awar bisa shawarar likita. kawai. domin kada a haddasa matsaloli a gaba lafiya uwar jiki ce kuma amfani da yadda za'a kula da lafiyar ɗan adam yadda ya kamata na daga cikin matakan dake tabbatar da hakan